Vehivavy azo sary avy aty ankavia, ny sofina sy ny volony ihany no hita ,hita mazava eto fa manao kavina miloko mavomavo izy ary mangirana be ; mampatsiahy ahy tamin'ny fetin'ny reny ka nanolotra kavina taminy izahay.

Gazety Malagasy, feno soratra eo amin'ilay gazety toy ny soratra miloko menamena, maintimanty ary fotsifotsy. Feno sary ihany koa ary feno lohateny maro toy ny zandary roa lahy namita iraka lasan'ny rano na koa ireo fanadinam-panjakana.

Toeram-pivarotana fiara, feno fiara marobe fa ity hita mazava be ity dia fiara miloko fotsifotsy, misy tsipika mahitsy mangamanga ary tsy misy laharana.

Olona anankiroa, lehilahy sy vehivavy any am-piangonana. Mety atao mariazy angamba izy ireo. Ilay lehilahy dia manao akanjo loko volomboasary.

Fiara lehibe fotsifotsy mitondra ny laharana aotra dimy fito dimy, mampatsiahy ahy an'ilay fiara nitondra anay nanao fialan-tsasatra nakany amin'ny faritra Avatra.

Vehivavy anankiroa mihaja be ny iray eo ankavanana dia somary efa nahazoazo taona, mitsikitsiky manao akanjo miloko mangamanga ary kiraro miloko volondavenona ary ilay eo akaikiny dia tanora kokoa noho ilay eo ankavanana mitsikitsiky ary manao akanjo miloko mangamanga sy kiraro miloko maintimainty.

Famantaranandro miloko mavomavo, tena tsara ny marikan'izy ity ary eo amin'ilay famantaranandro dia misy ny laharana telo, enina sy sivy.

Olona anankiroa, vehivavy anankiray sy lehilahy anankiray eny amin'ny rano ambony lakana. Ilay vehivavy dia manao akanjo fotsifotsy ary ilay lehilahy dia manao akanjo menamena sy manao satroka.

Tendrombohitra maro be feno hazo sy bozaka ary ala. Mampahatsiahy ahy tamin'izahay nanao fialan-tsasatra teny ambanivohitra. Eny dia tsy dia misy trano fa ala, hazo ary bozaka ny mandrafitra ny tendrombohitra.

Boky miloko fotsifotsy ny foniny ary misy sarina bozaka eo ambany ary misy sary ny tapany ambanin'olona iray eo ambony. Misy soratra maro ihany koa, misy soratra miloko volomboasary, misy soratra miloko maintimanty, misy ihany koa ny fotsifotsy.

Toerana feno sambo. Ilay sambo lehibe indrindra eto dia miloko fotsifotsy, sy mangamanga ary menamena. Feno olona koa eo ambonin'ilay sambo ary misy ankotsy eny amboniny.

Lohana vehivavy anankiray somary fohy volo, eo amin'ny volony dia misy haingony endrika voninkazo miloko mangamanga, maitsomaitso ary mavomavo. Hita ihany koa ny sofiny ankavia izay misy kavina.

Alika mirakotra lamba fotsifotsy ary misy mitazona. Mampatsiahy ahy an'i alika kelinay izay rakofan'i zandrinay anaty lamba foana ary ataony ohatra amin'ny zazakely.

Fambolena anaty tavoahangy eo an-tokotany, mampatsiahy ahy an'i Neninay koa izy ity satria izy dia mamboly tsaramaso eo an-davarangana anaty tavoahangy.

Vehivavy tsara bika manome lamosina, lava volo izy ary mirandrana. Izy dia manao kavina ihany koa. Ny akanjony ambony dia miloko volomparasy ary ny ao anatin'ny akanjony dia miloko maintimainty. Marihana fa manao pataloha fohy maintimainty izy ary mitazona baolina.

Fiara miloko fotsy fotsy sy mavomavo ilay fotsy fotsy dia mitondra ny laharana iray, efatra, telo, efatra ary ilay mavomavo dia tsy hita ilay laharany. Feno olona mijorojoro eny alohan'ilay fiara, eny alohany sy eny ankaikiny.

Gazety eto Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary. Ity gazety ity dia nivoaka tamin'ny talata roa janoary efatra amby roapolo sy roa arivo. Feno soratra eto amin'ity gazety ity. Misy ny soratra miloko maintimainty, menamena sy fotsifotsy ary feno sary ihany koa eto amin'ity gazety ity.

Toeram-pivarotana kojakojan-dakozia : misy ny lovia, misy ny sotro, misy ihany koa ny sotro rovitra ary ny kaopy, mampatsiahy ahy an'i neninay moa izy ity satria izy dia mikarakara sakafo ao an-dakozia foana.

Eny an-dàlambe, feno olona mitaingina kodiaran-droa ary misy ihany koa ireo mitaingina bisikileta. Feno fiara ihany koa, misy ireo fiara maintimainty, misy ireo fiara fotsifotsy ary misy ireo miloko menamena. Feno hazo ihany koa sy trano marobe.

Olitra mavokely eo ambony lamba fotsifotsy. Mampatsiahy ahy tamin'izaho nanao fialan-tsasatra iray volana teny amoron-dranomasina dia hadinoko ny nanasa vilany.

Eny amoron-ranomasina misy ranomasina lehibe feno ala, feno hazo sy bozaka ary misy tendrombohitra mampatsiahy ahy rehefa vanim-potoanan' ny fialan-tsasatra ka maka rivotra eny amoron-dranomasina.

Gazety eto Madagasikara feno soratra isan-karazany : misy ny soratra maintimainty, misy ny soratra menamena, misy ny soratra fotsifotsy, misy ny soratra maitsomaitso, feno sary ihany koa eo amin'ilay gazety : sarina mpanao pôlitika, mpilalao baolina sy olona maro isan-karazany.

Lehilahy anankiray fotsy hoditra, volony somary fohifohy manao solomaso. Izy dia manao akanjo maintimainty ary ao anatiny dia misy lobaka miloko fotsifotsy. Marihana fa manao peratra koa ity lehilahy ity.

Katsaka fotsifotsy, izany hoe mbola manta. Mampahatsiahy ahy tamin'izahay mbola kely dia milalao eny an-tsaha ka mangalatra katsakan'olona. Tena mahafinaritra tamin'ireny andro ireny.

Gazety Taratra amin'ny vidiny dimanjato ariary, feno soratra maro be ; misy ny soratra miloko fotsifotsy, maintimainty, mavomavo, maitsomaitso ary feno sary ihany koa.

Efitra fandraisam-bahiny, feno seza fotsifotsy ary ondana menamena. Eo afovoany dia misy latabatra ary eo ambonin'ilay latabatra dia misy voninkazo plastika.

Lehilahy anankiray manome lamosina, manao akanjo fotsifotsy izy ity ary marihina fa be volombava ilay olona. Mampatsiahy ahy ny anadahin'ny reniko satria ny anadahin'ny reniko dia tena olona be volombava.

Olona anankitelo : lehilahy roa dia vehivavy anankiray, mijery sarina vehivavy anankiray. Ilay lehilahy dia manao akanjo maintimainty, ilay vehivavy manao akanjo menamena ary ilay lehilahy fahatelo dia manao akanjo maintimainty.

Lehilahy tsy dia tena lava volo, tsy dia tena lava volombava, manao solomaso, manao lobaka fotsifotsy. Mampahatsiahy ahy ny dadako satria izy dia manao solomaso ary manao lobaka foana.

Saina mizara telo ny lokony : ny farany ambony dia miloko fotsifotsy, ny eo ampovoany dia miloko mangamanga ary ny farany ambany dia miloko menamena ; ilay loko menamena dia mampatsiahy ahy ny loko fahatelo amin'ny sainam-pirenena malagasy maitso, fotsy, mena.

Tànan'olona iray. Tànana vehivavy somary lava hoho, manao peratra anankiroa. Peratra mangirana sy tsara be. Mampatsiahy ahy tamin'ny fetin'ny reny satria notoloranay peratra izy tamin'io andro io.

Gazety "Tia Tanindrazana" misy soratra maro be isan-karazany : misy soratra menamena, misy soratra fotsifotsy, misy soratra maintimainty ary misy lohateny isan-karazany toy ny fampianarana ambony tsy miankina, ny ranon'Ikopa, na koa ny delestazy.

gazety eto Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary, nivoaka tamin'ny talata sivy amby ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo , feno soratra eto amin'ity gazety ity .Misy ny soratra miloko menamena, maintimainty, fotsifotsy, mangamanga ary feno sary ihany koa

Fiara fotsifotsy sy mangamanga. Tsy misy laharana ilay fiara fa soratra malagasy ny eo amin'ny toeran' ilay laharana. Feno olona ihany koa : misy ny lehilahy, misy ny vehivavy.

Fiara anankiray, mitondra ny laharana fito, enina, roa, aotra. Eto amin'ny sisiny ankavanana dia misy vehivavy anankiray manome lamosina ; ny akanjony dia miloko fotsi fotsy feno tsipika maintimainty.

Boky marobe misy irony fonony dia miloko mavokely, misy kosa ireo miloko maintimainty ary misy ireo miloko maintimainty sy mangamanga. Mampatsiahy ahy ny namako, mpiara-mianatra amiko izay tena tia boky; ary izy io dia manana boky miisa zato mahery.

Eny an-dalambe misy fivarotana akanjo anankiray, fivarotana akanjo ambony sy pataloha ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ary eo alohan'ilay fivarotana dia misy olona anankiray mpandeha.

Vehivavy manome lamosina mijery sary. Marihina fa vehivavy lava volo izy ity, manao akanjo maintimainty feno sarina voninkazo ary mitondra kitapo kely.

Zavamaniry, miloko maitsomaitso ny ravin'ireto zavamaniry ireto. Ilay loko maitsomaitso dia mampatsiahy ahy ny loko voalohany amin'ny sainam-pirenena Malagasy : maitso, fotsy, mena ary mampatsiahy ahy ihany koa ny tokotanin' i Renibeko ireto zavamaniry ireto satria feno zavamaniry eo an-tokotaniny.

VEhivavy lava volo manole lamosina. Ny volony dia miloko maintimainty ny sasany ary ny sasany miloko volontany. Mampatsiahy ahy an'ny anabavin-dreniko satria izy dia tena lava volo ary mandoko volo.

Fiara maintimainty mitondra ny laharana : dimy, efatra, valo, iray. Mampatsiahy ahy tamin'ny tsingeritaona nahaterahan'ny dadanay satria nividiananay fiara maintimainty izy tamin'izany.

Ao an-dakilasy misy taratasy feno soratra mangamanga ; misy ihany koa penina anankiefatra. Eny aloha dia feno mpianatra mianatra ; mampatsiahy ahy rehefa izaho mandeha mianatra any ampianarana.

Gazety jejoo feno soratra marobe eo amin' ilay gazety toy ny soratra miloko volom-parasy, miloko mena, fotsy ary mainty ary feno sary ihany koa ary feno lohateny maro be.

Ety ambony tendrombohitra feno vato, feno bozaka ihany koa, maina ny ankabeazany. Mangamanga ny lanitra ary feno rahona.